Tani zine guran denddada luxetta keetta baydda deishin issi minno goshshanchchay nu heeran deiyagee mangguwaa tukkiyaa puutioya gaden tokkidi haattaa ushshidi de'ees.

Boottaadaa godaa Bonggi baagaa booraa loyttidi heemmidoogee giyaa efiidi lo"o hanotan miishshaa ekkidi bayzziiddi de'ees.

Taani zine woosa keettaappe yaydda de'iyode issi biittaa kaalettiya gadaaway cora asaa shiishshidi asaa naati shaafaa miizzaa efiidi ushshiyo ogee moorettido gishshaassi ogiya giigissanaassi yaagidi qoqqofissiiddi de'ees.

Nu biittan lo"o kushshe oosuwa ottidi eriya na'aay de'yaagge oydiyaa, alggaa giigisidi zinno giyaa efiiddi lo"o biraa ekkidi baayzidi de'yagga taani be'as.

Nu heeran issi eran diccida gooba bitanee de'iyaagee ikka cora naata yeeliis. bana naata shiishshidi naati waanidi eran diccannakko naatuyyo lo''o era woykko lohissuwaa immiis

Taani zino asaappe kase baada woosa keettan uttada xoossaa goynnayidda de"ishin issi bitanee baribaasso caammaa wottidi woosa keettaa geliiddi de"es.

Zine guuran nuuga heeran de'iyaa keetta issi na'iyo aayiyya kiittidoora yaada shukkaariya, boynaa, badalaa, xiilliyaa shammada efaydda de'awusu.

Nu heeran de'iyaa beni asati issippe shiiqidi wolqqaama wogga wolaa kuwaa garssaa uttidi wolayttassi de'iyaa dumma dumma wogata taariketa issppe uttidi tobbiiddi woykko haasayiidi de'oosona.

taani zine nuugape dendada buuge giyan eqqidaashin issi mino zal'anchchay diyaagee hare gaariya bolan lokkomaa gaashiyara wotidi giya garsaara kantiidi de'ees.

Nu biityan Arakkan ajooraa soosoy de'iya cora lagetti haaho biitaape yiidi a heeran de'iyabata lo'iyabata be'idi ufaytiidi kaaa'iidi de'oososna.

Taani zine luxetta keettaa baada yaydda soo bayda de'iyode issi mino goshshanchchay de'iyagee ba darkkon ollaa bookkiddi, muuziya, uuttaa, tukkiya puuteta tokkiiddi de'ees.

Taani beni timirtte keettaappe yayidda issi emeriyaara kanttaydda de'iyode issi maccassiya baagaa darkkuwa oottaychchada ollaa bookkada naattiraa, guccachchaa, agguppiyaduwa gadeen tokkayda de'awusu.

zine taani xunxxo giyaa biidaashin cora laggeti issippe shiiqidi sohuwan uttidi kaa"oosona, ufayttoosona, tukkiyaa uyoosona. yaanin etakka taani be'ada etaara hegan kaa'aydda takkaas.

Taani zino giyaa baydda de'ishin issi lo"o puulaara de'iyaa na'iyaa qooriyaan worqqaa woottada giya garssaan yaanne haanne hemettayda de'awusu.

Nuugaa heeran issi lo"o bitanee de"iyaagee lo"o ayidetanne lo"o algata wodee ehiidoogaa giyaappe shammidi ehidi ba soo gelissiidi des.

Nuugaa heeran Baazitto giyo mishirees keettay kunddiichchin woossa keettaaynne dere asay issippe zoretti denddidi guuttaa keettaa issi miitaa shiishidi olaa bookkidi keettaa keexxidi de'oosona.

Taani zine nuugaappe denddada giya biidaashin issi geela'o na'iya addussiya lo'iyara ba qooriyan worqqaa, hayttan beleccaa, kushiyan miggidduwa aattada giya garssaara kanttaasu.

Nu biittaa wolayittassi ooratta banddiray giigidaagaa cora asati shiiqidi giigidi A be'iiddi de'oosona. Hagee nu wolayitta banddiraa yaagoosona.

Taani zino guuran woossa keettaappe soo yayda de'iyoo wode issi gooba na'ay de'iyaagee kase al"ida asaa tarikkiyaa ogiyaa doonanuttidi nabaabidi de'ees.

Taani zino timirte keetta bada soo yaydda de'iyode nuugaa heeran de'iya woosa keettan daro asati issippe shiiqidi xoosaa saban bonchiidi goyniidi hegan de'oosona.

Nu biittan issi mino bitanee de'iyaage baasi de'iya muuzziya uutaa mangguwa afikaadoosiya cogidi moortetenna mala giidi mitaa shiishidi dirsaa diriidi de'ees.

Nu heeraan issi mino goshshanchchay de'yaagee mangguwaa puuttiya, tukkiya puuttiya, muuziya puutiya olla bookkiichchidi sharafaa shoddichchidi eta tokkidi de'ees.

Taani zino nugaappe denddada gaallasa heeran buuge giyaa biyoode issi hiillanchchiyaa bashiyaa jabanaa oykkada giyaan wolaytta mashshkuwaa maayada giya garssaan eqqaasu.

Nu biittan issi diccida wogga wolay de'iyaagan cora asati ogiyaara kanttidi he wolaa be'idi a garssan uttidi lo''o hanotan shemppidi de'oosona.

taani zine boditte giyaa baydda de'ishin wolaytta biitta qonccissiya eyttaay ogiyan yexxetiide de'iyaaga siyyada kanttaas. yaaniyo gishshaw yettay ogiyaan de'ees.